Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini emakhaya bafunde izindlela zokuhlala endaweni ehlanzekileyo ngoba indawo ehlanzekileyo iyancedisa ukuthi umuntu engahlaselwa yimikhuhlane kuphela .

Omama bayakhuthazwa ukunika abantwana ukudla okweneleyo. Njalo bakhuthazwa ukubapha ukudla okwakha imizimba ukuze nxa besiya emakiliniki befakwa esikalini, bekwazi ukuba lesilinganiso esifaneleyo imizimba yabo kanye leminyaka yabo.

Lapha siyabona umntwana, ohlatshwa injekiseni eyelapha umkhuhlane ohlasela abantwana abasakhulayo. Lokhu kuyanceda ngoba umntwana , uyakhula esizekile.

Kuqakathekile ukuthi abantu abadala sibancedise labo. Bahambe emtholampilo, bayethola ukusizwa. Lokhu kuyenza imizimba yabo, ilatshwe kusasemasinya. Umkhuhlane, ungakajuli phakathi.

Bakhona abasebenza ezibhedlela ababona ngemkhuhlane enzima ethelelwana ngokomoya. Bayagqoka impahla bezivale umzimba wonke.

Amajekiseni awahlatshwa ngabantu abadala kuphela, labantwana abancane bayawahlatshwa. Okutshiyanayo yikuthi uhlatshelwani .Amanye avikela imikhuhlane engakasehleli amanye njalo ahlatshwa suhlaselwe ngumkhuhlane ukuze usile.

Ukuqakatheka ukuthi abezempilo bavakatshele emphakathini wethu ngemva kwesikhatshana ukuze babuye bazohlola abantu abahlala emphakathini ukuthi abala imkhuhlane yini njalo bebaphe ingcazelo zaleyo mkhuhlane.

Ngesikhathi seCovid -19, abantwana babesithi besiya eskolo behlolwe ukutshisa kumbe ukuqanda kusetshenziswa umtshina okuthiwa yithermometer bengakangeni esikolo. Njalo kwakumele bazivale amakhala lomlomo bevikeleke emkhuhlaneni lo.

Abantwana bayahamba emtholampilo beyohlatshwa amajekiseni bevikelwa imikhuhlane yabantwana. Kulomkhuhlane owe mizilizi, kukhona njalo umkhuhlane owepholiyo. Iminengi itshiyene.

kuqakathekile ukuthi abazali bengane ezincane behambise izingane zaba zisakhula ezibhedlela ukuze zithole usizo olungaqinisa amasotsha omzimba azo ukwenzela ukuthi zilwe lemikhuhlane engahlasela imizimba yabo.

abezempilo baqakathekile kakhulu emphakathini ngoba benelisa ukuhlola imikhuhlane etshiyeneyo njalo bathole lezincazelo zaleyo mikhuhlane

Kuqakathekile ukuthi emphakathini abantu baqoqozelwe ukuhlalahlala isikhathi behambe kwabezempilo ukwenzela ukuthi bayethola usizo masinyane imikhuhlane eyabe belayo ingakamemetheki.

Sake sakubona okukhulu emhlabeni, watshaya wabhuqa umkhuhlane wecovid 19, sajovwa amajekiseni angapheliyo. Yeyi! Ayebuhlungu amajekiseni lawa.

Abezimpilo baqakathekile emphakathini ngoba benelisa ukuhamba lasezinganeni ezincane ezisakhulayo njalo bayezazisa ngemikhuhlane njalo bazifundise ngezindlela zokuhlala zihlanzekile zingela mkhuhlane futhi.

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bahlalahlale babuye bazevakatshela abantu emphakathini ukwenzela ukuthi benelise ukwazisa abantu ngezindlela zokuvimba imikhuhlane etshiyeneyo ebahlaselayo.

Kuqakathekile ukuthi omama bahambise ingane ezisakhulayo esibhedlela ukwenzela ukuthi ziyethola usizo ngemikhuhlane esibhacekile njalo ziyethola ukuthi imikhuhlane le ibangwa yini

Wonke umuntu emhlabeni kumele athole impilakahle, asibafundiseni abantwana indlela yokugeza izandla bengagezi bebanengi ngesikhathi sinye banikane amathuba.

Ukutholisa ingane ezincane usizo zisakhula kuqakathekile ngoba zingaluthola zisakhula ziyenelisa ukuthi noma sezikhulile zingahlaselwa yimikhuhlane etshiyetshiyeneyo ekhona emkhathini.

Kuqakathekile ukuthi ingane zisakhula zithole usizo. Yikho kumele abazali bazo bazihambise ezibhedlela ukwenzela ukuthi ziyethola usizo masinyane njalo behlolisiswe imizimba yabo ukuthi abalamikhuhlane yini.

Kungcono izikolo zivaliwe. Ugogo lokhulu bazaphumula ukuyakukha amanzi. Kusukela lamuhla, kuzahamba abantwana ukuyakukha amanzi, ngoba bengayanga esikolo. Bazathwala amagabha lawa amancane abayenelisa ukuwafaka emakhanda.

Kuqakathekile ukuthi abazempilo bahlale phansi bahlolisise ngemikhuhlane, njalo bahlolisise lezindlela zokuvimba leyo mikhuhlane ukwenzela ukuthi abantu emphakathini bathole usizo olujulileyo.

Kuyadingeka ukuthi uHulumende adinge izindawo eziphephileyo lapho angadinga thatha bonke ababulawa ngumkhuhlane wengqondo ayebahlalisa khona. Nxa behlezi ezitaladeni ,bayingozi kubo ngoba bengatshaywa zimota, babuye njalo babezingozi kumphakathi ngoba bayafikelwa lulaka lokufuna ukulwa lomuntu wonke.

Abantu abadala sebefundiswa kulezinsuku ngendlela okumele beziphathe ngayo. Uyathola behlezi ezitulweni belalele owezempilakahle emile phambi kwabo ebafundisa. Uyabe ebhala ukuze bezwisise.

Ukwenza imihlangano loba imikhankaso kuqakathekile. Ngoba kuyenelisa ukwazisa abesilisa loba abesifazane ngemikhuhlane esibhacekile emkhathini .Njalo kuyenelisa ukwazisa abantu ngendlela zokunqoba leyo mikhuhlane .

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafundiswe ngezindlela zokuphilisana ukwenzela ukuthi inengi labo bangazizwa sebephila bodwa njalo bacine sebephambana imicabango.

Kini ontanga elisakhulayo ,nxa kukhona okukuhlukumezayo ungahlali wedwa endlini ,ungahlali wedwa phumela phandle ukhulume. Banengi bayazibophela ,abanye bayazibulala ngoba beswela abantu abangakhuluma labo.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bahambise izingane ezibhedlela masinyane. Ukwenzela ukuthi ingane ikhule ilosizo, njalo ikhule ingahlaselwa yimikhuhlane nxa isikhululile. Lokhu kuyancedisa ukuthi izingane zonke emphakathini zihlale ziqinile.

Kuqakathekile ukuthi izakhamizi zigqugquzelwe ukuthi zihambe ezibhedlela ukwenzela ukuthi zihlolisise ngemizimba yazo njalo zithole izingcazelo zokuthi zingayelapha njani imikhuhlane engaphakathi kwemizimba yabo.

Lapha sibona iphetshana elibhacelwe emdulwini elisetshenziswa ukutshela laba abasuka endlini yemithi ukuthi begeze izandla zabo.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela zonke zibe lemota ezithwala izigulane ,kungabi yimota eyodwa kumbe ezimbili kodwa zibenengi ukuze nxa izigulane zithe zagula zenelise ukuthathwa ezindlini zazo zizotshiywa ezibhedlela yimota lezi.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela zakhiwe ngobunengi ngoba zinika usizo olukhulu emphakathini, njalo ziyancedisa abantu emphakathini ukuthi bathole impilo njalo bathole imithi engabasindisa.

Ukuhamba ezibhedlela usiyadinga usizo kuqakathekile .Ngoba uyathola ukuthi umzimba wakho uqinile kumbe ubulawa yiloba yiwuphi umkhuhlane . Njalo uyathola usizo olupheleleyo .Njalo oluzasebenza ngaphambilini empilweni.

Ezibhedlela nxa uqala ukuyafika khona kuqakathekile ukuhamba ubala amabhakani ukuze ube kwazi ukuthi lapho odinga khona kungaphi. Ungathi ufuna ukuya ewadini yabomama abazithweleyo ucine usiyafika ewadini okulele khona obaba.

Lapha siyabona ibhakane elibhacekwe esigodweni elikhombele lapho okulendlu khona yezemithi. Lokhu kuyancedisa kulabo abafuna ukwazi ukuthi indlu leyi ingaphi.

Bayathathwa izilinganiso abantwana abancane. Lokhu kuhle njalo kuqakathekile kwabazempilakahle, ngoba kuyatshengisa ukuthi umntwana ukhula kahle yini emzimbeni kanye lasengqondweni zakhe.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela, amakilinika lezinye indawo ezitshiyeneyo ezokuthola impilo zakhiwe ngobunengi ngoba izakhamizi zenelisa ukuhamba khonale zisiyathola impilo.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bahlale behamba ezibhedlela lezindaweni ezitshiyeneyo zokuthola impilo ukwenzela ukuthi nxa sokulemikhuhkane ekhona, bazi ngezindlela zokuvimba leyo mikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngezempilalakahle ukwenzela ukuthi bahlale endaweni ezihlanzekileyo azingasoze zababangela imikhuhlane, ngoba indawo engahlanzekanga iyabangela imikhuhlane etshiyeneyo.

Ukuthola usizo kwezempilo kuqakathekile ukwenzela ukuthi amasotsha omzimba wakho aqinise nxa usukhululi awusoze uhlaselwe yimikhuhlane kalula njalo kuyo yonke imikhuhlane ebuyayo uzalulama masinyane

Kuqakathekile ukuthi abantwana emphakathini baqhuqhuzelwe njalo ukuthi bakhethe imisibenza enjenge yokuba ngabezempilo ngoba abezempilo baqakathekile kakhulu emkhathini.

Kuqakathekile ukuthi abantwana esigabeni bakhethe imisebenzi elungileyo njengekusebenza esibhedlela kuqakathekile ukwenzela ukuthi umntwana afunde indlela zokusindisa impilo zabantu njalo lokugcina umphefumulo womuntu

Abezempilakahle kulesikhathi abahamba khona besiyofundiswa njalo ngezinye izifundo okuyabe kudingakala ukuthi bebezazi. Loba usuqeqetshile usungumongikazi kulesikhathi okumele ubuyele uyefundiswa khona njalo.

Lapha siyabona incwadi ibhalwe ngabezemphilo base lizweni laseRwanda. Besitshela ngezindlela ezingasincedisa ngemikhuhlane etshiyatshiyeneyo.

Ikhona indlela esinganqoba ngayo umkhuhlane wemvukuzane. Babhalile amabhakane indawana yonke esihambakhona besilimukisa besitshela indlela esinganqoba ngayo lo umkhuhlane.

Abantu emphakathini kumele bagqugquzelwe ukuthi bahambele imikhankaso emayelana lokwezempilo ukwenzela ukuthi bazi ngomkhuhlane osukhona njalo baziswe ngezindlela zokuvimba umkhuhlane wonalowo.

Izibhedlela, amakilinika lezindawo ezitshiyeneyo zokuthola impilo kumele ziyakhwe ngobunengi ngoba ziyancedisa abantu emphakathini bathole usizo oluphathelane lemikhuhlane esikhona.

Izibhedlela amakilinika lezinye izindlu esithola khona impilo kumele zakhiwe ngobunengi ngoba izakhamizi emphakathini ziyenelisa ukuthola impilo khonapho ezibhedleleni zona lezi njalo ziyenelisa ukwelapha imikhihlane etshiyeneyo.

Ezibhedlela mihla lemihla kuqakathekile ukwenzela ukuthi uyekhangelisisa umzimba wakho utshekhe ukuthi ungabe ubulawa yiwuphi umkhuhlane kumbe ukuthi ungabe ulokhe ungelamkhuhlane na ukwenzela ukuthi uhlale uqinile mihla ngemihla.

Asiseyukuhamba umango omude ,kumbe ukugada inqola zomlilo sidinga izibhedlela .Sijabule namuhla ,sakhiwe isibhedlela esikhulu esigabeni sakithi.

Siyajabula kwelakithi, sakhiwe isibhedlela esikhulu, sicinile ukuhlala sigijima sisiya khatshana le eloreto sesizalatshwa khonalapha etsheku.

Bayancedisana odokotela labomongikazi ezibhedlela ukuze basize izigulane. Nxa kukhona okutholakeleyo emntwaneni ogulayo bayabonisana badinge isixazululo.

Izibhedlela ziqakathekile emphakathini lamakilinika kuqakathekile konke ngoba izigulane ziyenelisa ukuthola usizo olupheleleyo njalo usizo masinya bengakahlaselwa yimikhuhlane kumbe sebehlaselwe yimikhuhlane

Lapha siyabona ngodokotela abalihlekana ababuthene phandle kwesibhedlela bakhanya baxazulula udaba kumbe basalungisa okunye mayelana lesibhedlela.

Izibhedlela lamakilinika kuqakathekile ngoba siyenelisa ukuthola imithi etshiyeneyo eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo, njalo imithi le iqakathekile imizimbeni yabantu ngoba iyelapha imikhuhlane ngobunengi bayo.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela banike abantu unanzelelo futhi emitshineni abayisebenzisayo ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi njalo izibhedlela kufanele ziyakhiwe ngobunengi ukwenzela ukuthi zincedise abantu abagulayo emphakathini.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini benelise ukuthola impilo yikho izibhedlela kumele ziyakhiwe ngobunengi bazo ukwenzela ukuthi abantu emphakathini bathole usizo ngemikhuhlane. Njalo bathole uncedo langengcazelo zaleyo mikhuhlane .

abezempilo abaphathelana labo dokotela labo mongikazi baqakathekile kakhulu emphakathini ngoba benelisa ukuhlola njalo benelisa ukuhlola izingane ezincane ezisanda ukuzalwa

Lapha ngabantu abahleli phandle kwesibhedlela. Kukhanya balinde usizo oluvela phakathi esibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi abantu bake bahambe esibhedlela bayethola usizo ngemikhuhlane ekhona, ngoba kuyancedisa ukuthi bazi langezindlela zokwelapha imikhuhlane le ingakamemetheki indawo zonke.

Ezibhedlela uthola wonke umuntu kungaba ngabantwana abancane, abadala kanye labagugileyo abanye babuya ngezimota abanye njalo babuya ngezinyawo.

Izibhedlela, amakilinika lezindlu lapho okuthengiswa khona amaphilisi konke kuqakathekile ngoba umphakathi uyenelisa ukuthola usizo olujulileyo njalo oluncedisayo ukuze umuntu aphiliseke iloba yisiphi isifo ahlaselwe yiso.

Lapho siyabona odokotela abalihlekana bekhanya bezoyeseka omunye oyisigulane oxhunywe izintambo zemtshina eminengi.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kuhlale kulemithi ngoba imithi iyancedisa ukuthi abezempilo baphutshise imisebenzi yabo yokwelapha izigulane kuhle njalo bancedise izigulane ziphumelele emikhuhlaneni yabo.

Isikhona imitshina etshengisa okungaphakathi komuntu. Nxa ugula kulamagcikwane, akuhlukumezayo phakathi .Hamba uyehlolwa. Kuzavela kule imitshina

Odokotela baqakathekile kakhulu emphakathini ngoba bayenelisa ukuhlola imikhuhlane engaphakathi kwemizimba yethu thina esingayiboniyo njalo basiphe lezingcazelo zaleyo mkhuhlane.

Abezempilo baqakathekile kakhulu emphakathini ngoba benelisa ukuthola imikhuhlane etshiyeneyo esihlaselanyo njalo benelisa ukuthola izingcazelo zaleyo mkhuhlane lokho kuyasincedisa ukuthi sihlale singela mkhuhlane emphakathini.

Sezikhona impawu zemvukuzane yesibeletho. Ungezwa ubuhlungu ngaphansi kwenkaba esiswini, uzwe kudonsa kumbe kutshisa usehluleka ukuma uqonde gijimela esibhedlela

Abezempilo balusizo kakhulu emphakathini ngoba benelisa ngoba benelisa ukuhlola imizimba njalo benelisa ukusisindisa emikhuhlaneni esiyabe thina singayiboni esihlaselayo phakathi kwemizimba yethu.

Lapho siyabona kusesibhedlela njalo kubonakala umuntu oqhunywe izintambo zemitshina ehlola imikhuhlane etshiyeneyo njalo eyelapha imikhuhlane.

Zikhona izinto ezibangela umkhuhlane we asima. Izinto lezi kumele sizime. Akumelanga uhlale endaweni eqanda kakhulu. Akumelanga njalo ubheme igwayi. Kumbe ungenwe ngumoya onuka kakhulu.

Ngiwile ngalimala izolo emdlalweni bengise hluleka ukuhamba ngathwalela esibhedlela, ufike wangifaka emtshineni udokotela abonakala amathambo ami ukuthi aqamukile.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bagqugquzelwe ukuhamba besiyahlola imikhuhlane njalo besiyahlola imizimba yabo ukwenzela ukuthi bathole langemikhuhlane engaphakathi kwemizimba yabo.

Lapha siyabona ngudokotela ohlola umama umi phambi kwakhe emkhangela ukuthi engabe elesifo bani, efuna ukwazi ukuthi engamelapha njani.

Kuqakathekile ukuthi intsha esakhulayo yiloba ikuyiphi indima iyazi ngezindlela zokwelapha imikhuhlane njalo yazi ngezinto ezibangela imikhuhlane etshiyeneyo ehlasela imphakathi yethu.

Ukwenelisa ukuhamba kwabezimpilo odokotela labomongikazi ukuyathola impilo njalo ukuyathola usizo kuqakathekile ngoba bayakuhlolela imikhuhlani eloba ingaphi ngamehlo loba ngaphakathi kwemizimba yethu bayenelisa ukuhlola imikhuhlane ekhonapho

Kuqakathekile ukuthi izakhamizi zigqugquzelwe ukuthi zihambe ezibhedlela mihla lamalanga ukwenzela ukuthi zihlole imizimba yabo njalo bengahlaselwa yimikhuhlane etshiyetshiyeneyo eyabe isikhona emkhathini.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahambe esibhedlela nxa besizwa ubuhlungu ukwenzela ukuthi bathole usizo masinyane njalo bazi ukuthi bahlaselwe kuyini ngoba bengayekela imikhuhlane eminengi iyamemetheka umzimba wonke.

Ezibhendlela lemakilinika kuqakathekile ukuthi abantu bathole usizo oluphathelane lemikhuhlane abayabe behlaselwe yiyo njalo bayathola usizo ngemphilo zabo ukuze bengahlaselwa yimikhuhlane.

Imitshina iqakathekile ezibhedlela ngoba iyancedisa ukuthi odokotela omongikazi kanye labanye abezempilo baphutshise imisebenzi yokwelapha izigulane masinyane njalo ngokupheleleyo.

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela kumele ilondolozwe ngesineke ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside njalo akumelanga ukuthi abantu bayilatlaze leyo mitshina njalo kumele igcinwe kuhle.

Lowu ngumsthina osetshenziswa ngabakhulu bezibhedlela nxa loba beyenza imithi yabo loba bexazulula indaba zabo zemithi yabo, lokhu kuncedisa abantu abagulayo ezibhedlela inengi labo.

Imithi ezibhedlela iqakathekile ngoba iyancedisa odokotela, omongikazi abezempilo ukunika izigulane usizo olupheleleyo njalo olazasebenza ngaphambilini.

Kulemitshina eminengi kulezinsuku ezibhedlela, imitshina le iyayihlola yonke imikhuhlane kusigulane ukuze kubelula kudokotela ukuthi bebekwazi ukuthi isigulane sibulawa kuyini.

Abezempilakahle baqakathekisa ukuhlanzeka. Endlini lapho okusetshenzelwa khona kumele kuhlale kuhlanzekile, phansi kanye lasemathebulini kungatholakali ingcekekeza, bayaqonqosela ukuthi ingcekeza yiyo ebangela imikhuhlane.

Ukuze behlole imikhuhlane ema"lab"kuyadingakala umuthi abawusebenzisayo ukuthi bewuthele. Omunye umuthi uba semambodleleni amnyama, abhalwayo ukuthi usebenzani.

Nxa ezohlola umuntu eLab kuyabhalwa imininingwana ethile ukuthi igazi lithethwe kubani njalo uzohlolwa wuphi umkhuhlane lokhu kuqakathekile ngoba kwenza kuvikeleke ithuba lokuthi umuntu anikwe imihloliso engayisiyo yakhe.

Kuqakathekile ukuthi abantu besifazane bathole imitshina etshiyeneyo engabancedisa ukuhlola ngemizimba yabo ukuthi yiloba bakhulelwe njalo ukuthi izingane ezingaphakathi kwabo ziyabe ziphila ngakuhle yini.

Lapha siyabona ngumtshina osetshenziswa ngabezempilo ezibhedlela. Ukuncedisa ukuhlola imkhuhlane etshiyetshiyeneyo. Ehlasela abantu empilweni.

Kuqakathekile ukuthi futhi izibhedlela zilondoloze izindlu lapho kugcinwa khona imitshina yokwelapha izigulane ngoba imitshina leyi iqakathekile futhi ezibhedlela ekwelapheni izigulane

Kuqakathekile ukuthi omama abakhulelweyo bahambe esibhedlela besiyakhangelisisa ukuthi izingane eziphakathi ziyaphila kuhle njalo ziqinile ukwenzela ukuthi kungabi leziphazamo ekuzalweni kwabo.

Kuqakathekile ukuthi ingane ezincane ezisakhulayo zithole usizo njalo labezampilo kumele behambele lezi ezinganeni ezincane emizini yabo ukwenzela ukuthi bazincedise ukuthi zithole usizo ngemikhuhlane njalo zithole indlela zokubulala leyo mikhuhlane.

Izibhedlela ziloqakatheko olukhulu kakhulu emphakathini ngoba omama abakhulelweyo, sebefikile isikhhathi sokuthi bayezala. Bayahamba bayethola ukuzaka okukhululekileyo esibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi abazali bezingane bahambise izingane zabo ezibhedlela ukwenzela ukuthi zihlolwa imikhuhlane njalo zithole usizo olungabasindisa ukunqoba leyo mikhuhlane eyabe ibahlasele.

Ukuhamba esibhendlela kumbe emakilinika kumbe kwezinye indawo lapho esithola khona usizo kwezempilo kuqakathekile ukwenzela ukuthi benelise ukukuhlola umzimba wakho njalo bakunike usizo emzimbeni wakho

labangabo mongikazi siyababona bakhuluma labo mama abakhulileyo bekhuluma ngendaba zokukhulelwa kuyancedisa ngoba omama bayayenelisa ukuthi nxa bekhulelwe bethole usizo esibhedlela kubo mongikazi

Kuqakathekile ukuthi empakathini kwakhiwe izibhedlela lamakilinika lezindlu zokuthola amaphilisi ezinengi ukwenzela ukuthi abantu bathole usizo oluphathekane lemizimba yabo masinyane njalo bengahlaselwa ngemikhuhlane masinya.

Lokho siyabona ngomunye wemtshina esetshenziswayo ezibhedlela ukwelapha izifo ezihlukehlukeneyo lokho kuyancedisa ngoba umtshina lowu uyelapha izifo ezinengi ezihlasela abantu empilweni.

Ezibhedlela imitshina iqakathekile ukwenzela ukuthi odokotela, omongikazi labanye abezempilo abasebenza esibhedlela basebenze kalula ngoba imitshina iyenza umisebenzi ube lula njalo wenze masinya.

Odokotela kuqakathekile ukuthi izibhedlela zibaphe imitshina ephilisiweyo ngoba iyabancedisa ukuthi baphutshise imisebenzi masinyane njalo bahlole imikhuhlane ekhona.

Ezibhedlela akhona amagabha ahlala ingcekeza. Amagabha lawa abayimihlobo etshiyeneyo. Kubalemibala eluhlaza kube lamhlophe kube njalo lamnyama

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela zonke zithole imitshina ngobunengi ngoba imitshina iyancedisa abezempilo ukuphutshisa imisebenzi etshiyeneyo emayelana lokusindisa impilo zabantu abahlaselwe yimikhuhlane etshiyeneyo.

Lapha siyabona okunye kwemithi esetshenziswa ezibhedlela lowu kusebenza ukunika umuntu ogulayo umoya ukwenzela ukuthi engapheli amandla.

Ezibhedlela kulemitshina eminengi etshiyeneyo. Eyiyo enceda odokotela ukuthi belaphe izigulane. Imitshina esindayo, yande ukuba lamaviri ukuze beyidonse.

Ezibhedlela kufanele imitshina iyande ngobunengi ngoba iyancedisa odokotela labo mongikazi labanye abezempilo baphutshise imisebenzi etshiyeneyo emayelana lokwelapha izigulani njalo bayaphutshisa leyo misebenzi masinya.

Bayathanda ukubukeka abesifazane kulezi insuku. Indlela abagqoka ngayo bayafisa ukuthi begqoke kahle babukeke. Ngakho bayazama ukugqoka impahla zangaphakathi ezibabambayo ukuze inyama ezilengayo zicatshe.

Imitshina ezibhedlela iqakathekile ngoba iyancedisa abezempilo ukuze baphutshise imisebenzi yokwelapha izigulane, njengokwelapha izingane ezincane kusetshenziswa imitshina etshiyeneyo ukuze abantwana bathole usizo olupheleleyo masinyane.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi imitshina yesibhedlela, emakilinika lasezindaweni ezitshiyeneyo esithola khona usizo, iphathwe ngesihle ukwenzela ukuthi isebenze kuhle njalo ihlale isikhathi eside.

Amazinyo abuhlungu kulezinsuku, sebebanengi abantu abakhitshwe amazinyo, nxa usulezikhewu ezinengi buyela emtholampilo uyefakwa amazinyo azamela lawo awakho akhona kodwa alentengo ephezulu.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kulondolozwe imitshina yonke, ukwenzela ukuthi iphile isikhathi eside ngoba imitshina yenza imisebenzi lula ezibhedlela njalo yenza imisebenzi masinya.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kwandise imitshina etshiyeneyo ngoba imitshina iysncedisa odokotela omongikazi lakanye labanye abezempilo basindise impilo zezigulane ezisezibhedlela.

Izibhedlela kumele zithenge imitshina ngobunengi bazo, ngoba imitshina iyancedisa ukuthi odokotela, omongikazi lakanye labanye abezempilo baphutshise imisebenzi yokwelapha izigulane masinya njalo lula.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela imitshina esetshenziswa ngabezempilo ithengwe ngobunengi njalo yandiswe ngoba Imitshina le iyabancedisa ukuthi bahlole imikhuhlane eminengi njalo bathole izingcazelo zaleyo mikhuhlane.

Imitshina esetshenziswa ngabomongikazi labodokotela kanye labanye abezempilo kuqakathekile ukuthi labo bantu bayigcine kahle imitshina leyo bangayibulali kodwa bayigcine kuhle ukwenzela ukuthi isebenze isikhathi eside.

Imitshina esebenza esibhedlela kuqakathekile ukuthi abayisebenzisayo bayigcine kuhle njalo bayilondoloze kuhle ngonanzelelo ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside ngoba nxa ilondolozwe kuhle iyahlala isikhathi eside.

Isikhona imitshina ehlanza amazinyo emtholampilo. Ungahamba kudokotela, ubulawa lizinyo, uyaqala ethathe umtshina wakhe, egezise awakho amazinyo kuqala ehlanzeke. Abesekhupha elibolileyo kuqala.

Imitshina esibhedlela kumele ilondolozwe kuhle ukwenzela ukuthi odokotela labomongikazi kanye labanye abezempilo bayisebenzisi kuhle njalo ihlale isikhathi eside ngoba ngokulondoloza imitshina leyi iyenelisa ukuhlala isikhathi eside.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kuyandiswe imitshina njalo kuthengwe imitshina eminengi njalo ilondolozwe ngoba imitshina iyancedisa abezempilo baphutshise imisebenzi etshiyetshiyeneyo.

kulezinsuku abantu ezibhedlela bayanda bebebanengi yikho imitshina ezibhedlela iyadingakala ukuze imisebenzi yenzakale lula njalo imisebenzi iyenzakale masinya

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kuthengwe imitshina ngobunengi bayo ngoba iyancedisa odokotela omongikazi labanye abezempilo ukwenzela ukuthi baphutshise imisebenzi yokwelapha izigulani ezibhedlela

Abezempilo bayasebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukuhlola imikhuhlane, njalo imitshina leyi iyenelisa ukubulala imikhuhlane ... njalo ukuncedisa umphakathi ekubulaleni imikhuhlane.

Imitshina esebenza ezibhedlela, kufanele ukuthi abantu abasebenza khona ezibhedlela bagqugquzelwe ukuthi imitshina leyi bayinike unanzo olukhulu, njalo bayigcine ngesihle ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside isebenza.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo abasebenza ezibhedlela basebenzise kuhle imitshina abayisebenzisayo njalo bayilondoloze ukuthi ihlale isikhathi eside ngoba imitshina ingalondolozwa iyasebenza kuhle njalo ihlale isikhathi eside isebenza.

Odokotela ezibhedlela basebenzisa izinto ezitshiyeneyo. Uyathola belamajekiseni. Uthole belamawatshi, belezigelo, belemitshina yokuthatha ukutshisa kumbe ukuqanda komuntu.

Abezempilakahle okufana labokotela labomongikazi kufanele bafundiswe ngokulondoloza kuhle imitshina abayisebenzisayo ngoba bengayilondoloza iyahlala isikhathi eside.

isikhona imitshina emihle etshiyeneyo nxa uzohlolwa ngu dokotela kubalula uyalaliswa embhedeni womtshina lowana kube lesibane esikukhanyisayo ukuze u dokotela enelise ukubona konke okungabe kukuhlukumeza

Imitshina yezibhedlela iqakathekile ngoba iyapha omongikazi labodokotela usizo njalo iyabenza bephutshise imisebenzi eyabe iphathelane lokwelapha izigulane njalo iyabancedisa ukuthi bephutshise leyo misebenzi masinya.

Kuqakathekile ukuthi abantu abasebenza kwezempilo balondoloze kuhle imitshina abayisebenzisayo ukwenzela ukuthi imitshina leyi ihlale isikhathi eside njalo iqhubeke ibasebenzela masinyane njalo kuhle

Zinengi izikhlali ezisetshenziswa ngodokotela ezibhedlela izikhali ezinjenge nsimbi kumele zingahlaliswa okulamanzi khona kubangelwa ukuthi zingabi lerusi

Imitshina iqakathekile ezibhedlela ngoba imitshina iyancedisa abezempilo baphutshise imisebenzi masinya, njalo imitshina le kumele ilondolozwe ngesineke njalo igcinwe kuhle ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside.

Imitshina ezibhedlela kufanele inakekelwe ngolwazi olukhulu ngoba iyanika uncendo olukhulu kubomongikazi njalo imitshina le kumele Ithengwe ibe minengi esibhedlela ukwenzela ukuthi imisebenzi yabo dokotela iphutshese masinya

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela zibe lemitshina, ngoba imitshina iyancedisa abezempilo baphutshise imisebenzi etshiyatshiyeneyo, njalo iyancedisa abezempilo ukuthi bayelaphe izigulane kuhle njalo masinya.

Esibhedlela kufanele imitshina ithemgwe iyande ngoba iyancedisa abezempilo baphutshise imisebenzi etshiyetshiyeneyo njalo imitshina iqakathekile ngoba yenza imisebenzi masinya njalo lula

Imithi iqakathekile ngoba abantu benenelisa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo, njalo banelisa ukusebenzisa imithi le ngendlela eqakathekileyo ukwenzela ukuthi isebenze emizimbeni

Imithi iqakathekile ezibhedlela ngoba imithi leyi iyancedisa izingane ezisakhulayo labadala konke, ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo ngokunengi imithi leyi kufanele ithengwe ezibhedlela ukwenzela ukuthi ihlale isiza izigulane.

Imithi ezibhedlela esiyitholayo iqakathekile ngoba iyancedisa njalo lokwelapha izingane ezisakhulayo ukuthi zihlale ziqinile njalo zikhule ziqinile ukwenzela ukuthi langaphambilini empilweni zingahlaselwa yimikhuhlane.

Imithi yesikhiwa eyalezi insuku, sebefaka okungamakomitsho okuncuncu okulesilinganiso ukwenzela ukuthi umuntu nxa enatha imithi le, kungabi nzima kuye.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini baziswe ngamaphilizi akhona njalo lokuthi amaphilizi akhona ayelaphani, ukwenzela ukuthi umuntu nxa esephethwe ngumkhuhlane azi ukuthi uthenga uphi umuthi.

Ungabulawa yisisu esikugijimisayo kakhulu. Kuyabe kutshengisa ukuthi unathe amanzi loba wadla ukudla okulamagcikwane. Kuyabe kumele unathe amaphilisi azabulala amagcikwane lawo esiswini sakho.

Asifakeni imithi emakhabothini siyivalele. Bakhona asebesebenzisa imithi yokukhwehlela njengezidakamizwa. Bayayinatha, ibadake benze okungaqondanga.

Lawa ngamabhokisi emithi, encedisa abantu ezibhedlela. Imithi leyi iqakathekile ngoba iyelapha izifo ezitshiyeneyo, ezi...lyelapha izifo ezitshiyeneyo , ezi... ezisemzimbeni yabantu.

Kuqakathekile ukuthi kwakhiwe izindlu ngobunengi ezithengisa imithi ngoba izindlu lezi ziyancedisa ukuthi abantu bathole imithi etshiyeneyo, njalo izindlu lezi ziqakathekile ukwenzela ukuthi abantu loba sekulomuthi omutsha benelise ukuwuthola.

Imithi esiyinikwa ngabezempilo iyanceda emizimbeni yethu ngoba iyelapha Imikhuhlane ehlasela imizimba yethu, njalo kuleminye esiyigcobayo lesiyinathayo.

Ingabakhona imithi ngekhaya, leyi phela eyalezinsuku ethengwa ezitolo, kumele siyifake kuhle lapho abantwana abancane abangeke beyifinyelelekhona .Uyathola okungonkunzi sokunathile sokungokunye.

Kuqakathekile ukuthi imithi ihlale iminengi ezibhendlela ukwezela ukuthi nxa abantu sebeyidinga imithi leyi ibancedise njalo imithi iqakathekile ngoba iyancedisa abazempilo ukuthi bancede abagulayo njalo bancede abantu abaphethwe yimkhuhlane.

Ezibhedlela kufanele ukuthi kungaba lomuthi omutsha bazise abantu ngomuthi lowo njalo basize abantu ngendlela umuthi lo osetshenziswa ngayo njalo lokuthi umuthi lowo usetshenziswa ukwelaphani ukuze abantu bawusebenzise kuhle.

Lapho siyabona umuthi osetshenziswa ngabeze mpilo ukwelapha umkhuhlane wokukhwehlela ,njalo uyancedisa ngoba uyelapha umkhuhlane masinya.

Kuqakathekile ukuthi imithi ilondolozwe njalo lamaphilizi alondolozwe ukwenzela ukuthi nxa sokuyisikhathi sokuthi abelusizo ebantwini atholakale ekhona njalo atholakale esasebenza ngokupheleleyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini konke lezingane bazi ngamaphilisi ukuthi athengiswa ngentengo enganani ukwenzela ukuthi umuntu esebanjwe ngumkhuhlane angadubeki edinga imali ephezulu kodwa adinge eyenelayo.

Umntwana omncane bamthwalele esibhedlela namhla. Udokotela ufike wabamba ukuthi unathiswe amaphilisi amanengi. Walandula unina wathi akanathiswanga kutsho uzinathele. Bazali liyakhuthazwa, fakani khatshana amaphilisi lapho abantwana abancane abangawafinyeleli khona.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela zazise abantu emphakathini ngemithi esikhona ukwenzela ukuthi abantu nxa behlaselwe iloba yiwuphi umkhuhlane bazi ukuthi bathenga yiphi imithi.

Lapha siyabona amagabha amabili, awemithi ekhanya igcotshwa emizimbeni yabantu.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahambe esibhedlela bayehlolisisa imizimba yabo ukwenzela ukuthi bathole imithi njalo bathole usizo njalo bathole imithi engabasindisa emikhuhlaneni abayabe sebehlaselwe yiyo.

Imithi iqakathekile kakhulu emizimbeni yabantu njalo iqalathekile emphakathini ngoba imithi ingabakhona emphakathini abantu benelisa ukubulala imikhuhlane eminengi eyabe ibahlasele.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafundise ngemithi esiyithola ezindlini okuthengiswa khona imithi ngoba imithi leyi iyancedisa ukwelapha imikhuhlane yikho kumele kufundiswe ukuthi umuthi wakhona welapha mkhuhlane bani.

Kuqakathekile ukuthi abantu bazingemithi esikhona njalo bazi kuthi imithi le yelaphani ngoba imithi iyancedisa ukuthi abantu ebalapheke izifo ezitshiyeneyo ezingabahlasela njalo izifo ezitshiyeneyo ezikhona emkhathini

Ngiphandliwe izolo ngidlala, ngahamba esibhedlela ngoba bengingasenelisi ukubona, ngenhlanhla udokotela ufike wanginikeza umuthi wokuthontisela elihlweni, sengisenelisa ukubona namuhla.

Lapha siyabona ngumuthi osetshenziswa ezindaweni ezitshiyeneyo ezibhedlela ukwelapha umkhuhlane. Lokhu kuyancedisa ngoba abantu bayathola usizo ezibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kulondolozwe imithi ngoba imithi iyancedisa ukuthi abezempilo basindise abantu abagulayo njalo babaphe usizo oluphezulu oluzabanceda.

Kufanele abantu esgabeni bafundiswe ngemithi ekhona njalo bafundiswe ngezindlela zokulondoloza imithi yonaleyi ukwenzela ukuthi nxa abantu sebethengile imithi, bazi izindlela zokuyisebenzisa.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu emphakathini njalo abantu kumele bagqugquzelwe ukuthi imithi leyi nxa betithengile bayisebenzise ngolwazi olukhulu njalo beyisebenzise kuhle ngedlela eyabe ibhalwe ukuthi isetshenziswa ngayo.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo baze emphakathini bazeyazisa abantu ngemithi ekhona njalo bazise abantu ukuthi imithi yakhona yelaphani ukwenzela ukuthi nxa izakhamizi sezihlaselwe yimkhuhlane sazi ukuthi zithenga mithi bani.

kuqakathekile ukuthi abezempilo baze bazesazisa ngemithi esikhona njalo bazesazisa ngezindlela zokusebenzisa leyomithi ngoba imithi iqakathekile njalo iyancedisa ukuthi sinqobe imkhuhlne etshiyeneyo

Kuqakathekile ukuthi omama benike izingane ezisakhulayo imithi ukwenzela ukuthi iloba bekhula bahlale beqinile njalo bengahlaselwa yimithi lula ukwenzela ukuthi bekhule beqinile njalo.

Kuqakathekile ukuthi ezimulwini isahlale silamaphilisi ukwenzela ukuthi loba umuntu esehlaselwe ngumkhuhlane phakathi kobusuku singadubeki kodwa kwenelise ukuthi umuntu athole usizo masinyane.

Kuqakathekile ukuthi abantu abasebenza lapho okuthengiswa khona imithi bayigcine kuhle imithi leyi bayilondoloze ngoba nxa imithi le ingalondolozwa kuhle iyasebenza kuhle njalo ibe lusizo olukhulu ezakhamizini

Lowu ngumuthi ophiwa abantwana abancane ukwenzela ukuthi nxa bewunathile benelisa ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ehlasela imizimba yabo

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bake bahlalisane njengazakhamizi bacubungule indaba yemithi njalo bahlolisane imizimba yabo ukuze banqobe izifo ezitshiyeneyo ezibahlaselayo.

Lapha siyabona ngumtshina osusivezele ingaphakathi yomuntu lowu ohlaselwe ngumkhuhlane okuthiwa ngesilungu yi pneumonia lapha siyabona umtshina lowu uncedisa ngoba umuntu lowu sesibonile umkhuhlane obanjwe yiwo.

Abezempilakahle balokhankaso ngokugcinwa kuhle kwabantwana abancane. Abantwana abancane bangagula, kabahlali. Bayaphenyisisa, bedinga isisusa salo umikhuhlane obulala abantwana..

Odokotela labomongikazi baqakathekile ezimpilweni zabantu lasesigabeni, ngoba esibhedlela, bayenelisa ukunakekela izingane ezincane, iloba osanda ukuzalwa. Njalo bayamupha usizo olukhulu.

Omama bayakhuthazwa ukuthi lapho okudlela khona abantwana kumele kuhlanzeke, asihlanzeni izitsha zabantwana kanye lezipunu abazisebenzisayo ukudla ngasosonke isikhathi .

Umbalisi nxa ehamba labantwana besikolo kuqakathekile ukuthi omunye ehambe phambili omunye njalo elandele emuva ukwenzela ukuthi bevikeleke abantwana phambi bengatshaywa zimota kanye lalabo abahambela emuva bengasali belimala.

Ungabona umongikazi eseyiphethe kanje ijekiseni. Uyahle uhlabe umkhosi. Bakudumele, bakubambe abantu abadala, ngoba befisa uhlabe ijekiseni ezakuvikela kumkhuhlane we lbola.

Kuqakathekile ukuthi ilanga lokuhlatshwa kwezingane kuqakathekiswe emphakathini ukwenzela ukuthi izingane zithole usizo njalo zithole usizo olungaqinisa amasotsha azo omzimba zisakhula.

Kulezi insuku ulwazi oselukhona luphakeme. Abantwana sebefunda ukutshova amabhayisikili bebancane. Kudala ibhayisikili, lalihamba ngomuntu okhulileyo kuphela.

Usukhona umkhuhlane olimaza abantwana abancane. Umkhuhlane lo kuthiwa ngoweMenengitis. Ubonakala ngokuthi umntwana uyaba lamaqhubu ebusweni aba lo...abaligazi.

Odokotela labomongikazi baqakathekile emphakathini lasezimpilweni zethu ngoba bayancedisa iloba ngogogekileyo loba ngowenzenjani ngezempilakahle ngokupheleleyo ababandlululi.

Kuqakathekile ukuthi abantwana abancane bathole uncedo kumbe bathole amajekiseni besakhula ukwenzela ukuthi amajekiseni lawa aqinise amasotsha emzimba yalaba bantwana.

Izibhedlela ziqakathekile ngoba kunje ziyanakekela izingane ezibanjwe yimikhuhlane etshiyetshiyeneyo ezisakhulayo. Njalo ziyabapha usizo oluphezulu ukuze baphumelele kulokho mkhuhlani ababanjwe yiwo.

Kuqakathekile ukuthi omama abalezingane ezisakhulayo bahambe labo kwabezempilo ukuze bayothola imithi engaqinisa amasotsha emizimba alabo bantwana ukuze ngaphambilini bengahlaselwa yimikhuhlane etshiyeneyo.

Ezibhedlela odokotela baqakathekile ngoba benelisa ukunakekela izingane ezincane iloba ngolimele emncane bayenelisa ukumelapha aze alulame aqine. Njalo benelisa ukunakekela izingane lezi ngisizo olukhulu

Izibhedlela ziqakathekile emphakathini ngoba ziyanakekela izingane ezizalwe zilezinyanha ezingaphansi kwaleyi akade kumele ezizalwe zilayo njalo ziyanika unanzelelo olukhulu kubomama balezo ngane

Kuqakathekile ukuthi ezigabeni zethu kwakhiwe indawo lapho izingane eziyabe zizintandane eziyabe zilahlekelwe ngaba zali zihlale khona njalo zithole usizo olunjengezifundo khonapho

Umama wami ngumlimisi. Ngakithi asisweli imali yokuthenga itshukela. Siyagijima, sibambe inkukhu, sithengise. Imali leyi siyathenga ngayo itshukela kanye lesepa.

ingani ezincane kumele zithole usizo olupheleleyo eszibhedlela njalo kumele bekhuliswe ngokupheleleyo ukuze iloba lapha ezikhona zingahlaselwa yimkhuhlane kalula njalo izitho zemzimba yazo ziqine ziyenelise ukulwa lemikhuhlane etshiyeneyo

Abantwaba abancane bafunda ngokudlala. Bayadlala bayajabula bayakholisa nxa bendawonye. Lokhu kuyanceda ngoba bayafunda ukusebenza ndawonye nxa bedlala bendawonye.

Ingane encane kumele inikwe usizo njalo yelatshwe ngokupheleleyo ukuze iyelapheke kulowo mkhuhlane ehlaselwe yiwo njalo ikhule iqinile ukuze ingabanjwa ngeminye imikhuhlane nxa isikhulile.

Ukuhambisa ingane encane kumbe ingane esakhulayo ezibhedlela ukuthi iyehlolwa imikhuhlane kumbe ukuthi iyelatshwa imikhuhlane kuqakathekile ukwenzela ukuthi ingane ikhule iqinile njalo ingahlaselwa yimkhuhlane lula.

Imikhuhlane ehlasela abantwana abancane isivikeleka . Sikhona injekiseni ezihlatshwayo ukuze abantwana bevikelwe emikhuhlaneni enjengePolio leminye etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bagqugquzelwe ukuthi, babukele omabonakude ngoba bayenelisa ukuthola izindaba ngempilo abaphila kuyo njalo bathole izingcazelo zaleyimikhuhlane eyabe isikhona.

Laba siyababona ngomongikazi bami phambi komntwana okhanya ufakwe, uxhunywe intambo zamagetsi awesibhedlela okukhanya ngathi ngumntwana ogulayo kodwa bayameseka bamilaye kuyo yonke into ophambi kwayo umntwana lowu.

Kade bebhoda abezempilakahle bekhankasa ngalo umkhuhlane osubhahile esigabeni sethu. Bafike endaweni elotshani obuhle bahlala phansi baphumula ngoba sebediniwe.

Ukuthola usizo usakhula njalo ukwelatshwa usakhula kuqakathekile ukuze imikhuhlane ingabe ilokhe ikubamba nxa ukhula.

Umama ubambe umntwana ethontiselwa umuthi emlonyeni, lamuhla kuthontisela abezempilakahle abasebenza njalo egatsheni luka hulumende olwamasotsha.

Ukuhamba mihla ngemihla usiya kwabezempilo kumbe odokotela usiyakhangelisisa ngomzimba wakho kuqakathekile ukuze wazi ukuthi umzimba wakho udingani njalo ufunani ukuze uqine kumbe ukuze ungahlaselwa yimikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi omama bezingane ezincane bazitholise usizo zisakhula ukwenzela ukuthi amasotsha omzimba azo aqine njalo nxa sebekhulile bengahlaselwa yimikhuhlane kalula kanjalo.

Abazali lezingane ezisakhulayo kuqakathekile ukuthi behambe lezingane zabo ezibhedlela ukwenzela ukuthi bayehlolwa ngemikhuhlane njalo benelise ukuthola imithi engabasiza.

Ekadeni omama kwakuthiwa bayapheka endlini bewondle abantwana. Imfundo yalezi insuku seyakuguqula konke lokhu. Omama sebengayenza noma yiphi imisebenzi esisenziwa ngobaba. Sesilabo omama abangodokotela.

Lapho siyabona udokotela ukhanya uthwele imbodlela njalo uthulula amaphilisi angaphakathi kwembodlela kukhanya angathi ufuna ukuwasebenzisa umsebenzi oqakathekileyo.

Kuqakathekile ukuthi emphakathini kwakhiwe izindlu ezithengisa imithi. Ngoba imithi siyithola masinyane ezindlini lezi singakayi ezibhedlela. Njalo imithi leyi iyasincedisa ekuphileni kwethu.

Izibhedlela kuqakathekile ukuthi abantu bahambe mihla ngamalanga ukwenzela ukuthi bayethola usizo oluphathelane lokuhlolisiswa imizimba yabo ukuthi bathole ukuthi bengabe bebulawa yini njalo lokuthola usizo kuleyo mkhuhlane.

Lapha siyabona ngudokotela wezempilo. Ohlolisisa ngemithi etshiyetshiyeneyo. Ekuloba phansi ukuthi incedisa njani. Lokuthi uzayisebenzisa njani. Njalo siyabona ukuthi ngomunye walaba abapheka imithi esiyisebenzisa esibhedlela.

Ukusiza umuntu odinga usizo kuqakathekile, njalo uyathola umvuzo omkhulu. Yikho odokotela nxa besiza abantu ezibhedlela, bayanelisa ukuthola umvuzo njalo bayenelisa ukuthola thola umvuzo , njalo bayanelusa ukuthola into ezinhle.

Kudokotela labomongikazi labanye abasebenza kwezempilo kumele sibaphe unanzelelo olukhulu ngoba yibo abasincedisayo njalo abasibandlululi njalo baysincedisa ukuhlola imikhuhlane etshiyeneyo esihlaselayo.

Kuqakathekile ukuthi abazempilo okuphathelana odokotela labomongikazi bakhangelisise ngemithi esiyinathayo ukwenzela ukuthi iloba besinika imithi leyi ingalimazi abantu kodwa yenelise ukunqoba imikhuhlane ehlaseleyo abantu.

Lapha sibona omongikazi ababili. Omunye ezama ukuxhansa isigulane esihleli esihlalweni esimhlophe. Lokhu kuyikusincedisa, njalo kukhanya sibuye sigula umkhuhlane omkhulu.

Ukwenelisa ukuhamba kwabezempilo abafana labo dokotela omongikazi usiyabuza kumbe njalo kumbe usiyadinga usizo ngomzimba kuqakathekile ngoba kwenelisa ukukunika uncedo oluzakusindisa ukuthi uhlalise umzimba wakho uqinile

Ukuthola usizo kubomongikazi kumbe odokotela kuqakathekile ngoba kuyakwenza wenelise ukwazi ukuthi uhlaselwe ngumkhuhlane bani njalo ube lesixhazululo salowo mkhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi esibhedlela kwakhwe kwandiswe izindlu ezinakekela izingane ezincane ngoba ziyanda izingane ezincane ezizalwa zigogekile. Yikho lokhu kufanele zinakekelwe ngesineke njalo kufanele zinikwe imithi engazelapha.

Kuqakathekile ukuthi ebezempilo bevakatshele ezikolo, ezinganeneni ezincane ukuze zithole usizo, njalo zihlolisiswe ngemikhuhlane, njalo zithole uncedo lokuvimba leyo imikhuhlane esikhona.

Kuyafundelwa ukusebenza esitolo okuthengiswa khona imithi. Kufuna umuntu ololwazi ngemithi ethile. Bakhona abanye abangayi kudokotela ,kodwa ababuya esitolo lesi bezokutshela ngomkhuhlane obabulalayo ,becabangela ukuthi uzabanika imithi eqondileyo.

Abezempilo baqakathekile kakhulu esigabeni sethu ngoba benelisa ukuhlola imikhuhlane etshiyetshiyeneyo esihlaselayo njalo benelisa ukuhlola imikhuhlane engaphakathi kwethu njalo bathole izichazelo zaleyo mikhuhlane.

Ukuhambisa izingane ezincane ezibhedlela ukuthi ziyehlolwa imizimba yazo kuqakathekile ngoba nxa zisasezincane ziyenelisa ukuthi zihlolwe imizimba kutholakale njalo zinikwe usizo ezingalusebenzisa njalo benelise ukuthi bengahlaselwa yimikhuhlane sebekhulile

Isiminengi imithi ezitolo ezithengisa imithi kukuwe ukuthi ungabhalelwa ngudokotela ugijime uyedinga umuthi oyiwo. Isikhona njalo elentengo ephansi ethengiswa ezitolo zikahulumende.

Ihelile imithi. Iminengi lapha. Nxa ubuya uzodinga umithi, ungeke uwuswele owudingayo .Ngakho udokotela angakubhalela umuthi, gijimela esitolo.

Zulukandaba liyagqugquzelwa lokhe mphakathi ukuthi lithenge imithi ephephileyo, sezivuliwe izitolo indawana yonke ezithengisa imithi esemthethweni.

Endlini yamaphilisi uthola imihlobo etshiyeneyo eyamaphilisi. Lamabhokisi awemithi njalo, aba yimibala etshiyeneyo. Uyathola aluhlaza, uthole abomvu. Uthole njalo lalithanga.

Izindlu ezithengisa imithi ziqakathekile ngoba ziyehlisa umthwalo wokuthi abantu behambe ezibhedlela besiyadinga imithi. Yikho abantu sebegxila ekuthengeni imithi ezindlini lezi. Yikho ziqakathekile njalo ezimpilweni zabantu.

Izisebenzi ezisebenza ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi kumele zigqugquzelwe njalo zifundiswe kuhle ngezindlela zokulondoloza imithi ukwenzela ukuthi nxa sokumele isebenze imithi itholakale isesimeni esikahle

izindlu lapho okuthengiswa khona imithi ziqakathekile emphakathini njalo kumele abantu bagqugquzelwe ukuthi izindlu lezi bazilondolze kuhle ukwenzela ukuthi nxa umuntu elohlupho athole usizo lula kulezozindlu

Sezikhona izitolo ezithengisa amaphilisi kanye lemithi. Ngakho asiyekeleni ukuthenga amaphilisi emigwaqweni, abathengisayo lapho abalalwazi ngeke bekuchasisele mhla amaphilisi lawa ephela ukusebenza.

Izindlu lapha okuthengiswa khona imithi ziqakathekile kakhulu emphakathini ngoba izakhamizi ziyenelisa ukuthola usizo kumikhuhlane eyabe ibahlasele

Lpha siyabona umuntu ophandle wendlu lapha esithola khona imithi esthiyeneyo esiyabe siyitshelwe ukuthi siyidinge ngabezibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi emphakathini kwakhiwe izindlu ezinengi ezithengisa imithi ngoba imithi iyancedisa abantu ukuze banqobe imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ebahlaselayo

Kuqakathekile ukuthi ezindlini lapho okuthengiswa imithi ithengwe ibemnengi ukwenzela ukuthi ingapheli njalo nxa abantu sebeyidinga ihlale ikhona ngoba imithi ilusizo olukhulu emphakathini

Izindlu lapho okuthengiswa khona imithi ziqakathekile emphakathini ngoba ezindlini lezi siyathola imihlobohlobo yemithi etshiyeneyo engasincedisa imikhuhlane esihlaselayo emphakathini yethu.

Izitolo okuthengiswa khona imithi kuqakathekile ukuthi imithi ihlaliswe ngemihlobo yayo ukuze kube lula nxa sokufike umuntu othengayo ukuthi eqhutshelwe umuthi awufunayo.

ukwenelisa ukuyathola impilo kwabezempilo kuqakathekile ukwenzela ukuthi uhlolisise umzimba wakho ukuthi udingani njalo uhlolisise ukuthi ungatholani ukuze umzimba wakho uqine njalo ululame emikhuhlaneni etshiyeneyo

Bayakhuthazwa abamabhizimusi atshiyeneyo ukuthi bavule amabhizimusi abo befake imithi yalezi insuku ukuze izigulane zingahambi immango emide besiyathenga amaphilisi.

Kuqakathekile ukuthi abantu abasebenza ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi bahlale bagcine imithi leyo kuhle njalo bayilondoloze kuhle ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside njalo isebenza kuhle

Lapho siyabona imithi eyelekanisiweyo ngobunengi. Kukhanya iyathengiswa. Endlini lapha yikho okuthengiswa khona imithi. Imithi le iyanceda ukwelapha izifo ezitshiyetshiyeneyo ezihlasela imizimba yethu.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bayiqakathekise imikhankaso eyenziwa ngabezempilo ngoba imikhankaso iyenelisa ukwazisa abantu ngezindlela zokuvimba imikhuhlane etshiyeneyo.

Imikhankaso loba imihlangano eyenziwa ngabe zempilo. Iqakathekile ukuthi umphakathi uyihambe. Ngoba benelisa ukuthola ulwazi ngemikhuhlane ekhona. Njalo benelisa ukuthola usizo ngemikhuhlane esibhacekile emkhathini.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bahambele imkhankaso ngoba imkhankaso iyancedisa ukuthi abantu bazi ngemkhuhlane njalo bazi ngezindlela zokuphila bengahlaselwa yimkhuhlane emphakathini yabo.

Ngiyathanda ukuhamba emikhankasweni yabezempilakahle. Izikhathi ezinengi nxa beqala imikhankaso le bayahlabelela ingoma ezifundisayo beqakeza njalo begida, lizwa lonke selijabulile selikholisa.

Imikhankaso iqakathekile emphakathini njalo iqakathekile ngoba iyazisa abantu emphakathini ngemikhuhlane esikhona emkhathini. Njalo iyazisa abantu langezindlela zokuvimba leyo mikhuhlane esikhona.

Imikhankaso eyenziwa ngabezimpilo emphakathini iqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi umphakathi uyilandele leyo mikhankaso ngoba iyancedisa ukuthi umphakathi wazi imikhuhlane esikhona njalo lengcazelo zaleyo mikhuhlane.

Ukubala loba ukulandela amabhakane asitshengisela ukuthi sivembe ulutho oluthile aqakathekile ngoba ayasincedisa emphakathini ukuthi singangeni ebuzimeni.

Bayabuthanisa isizwe sonke abezempilakahle nxa sokukhona umkhuhlane omemethekayo esigabeni. Bayabizwa obaba, omama, ogogo kanye labokhulu ukuze bazezizwela ngezabo indlebe.

Bayakhankasa mihla yonke abezempilakahle asibapheni indlebe zethu sithathe imilayo yabo ngoba bafuna impilakahle kuzulu wonke.

Usukhona umkhuhlane weCholera. Asiqapheleni kuleli ilizwe. Ikakhulu esigabeni sakithi. Bona ukuthi uyageza izandla izikhathi zonke. Asincedisaneni sinqobe umkhuhlane lo.

imikhankaso eyinziwa ngabezempilo kuqhakathekile ukuba abantu esigabeni bayilandele ngoba iyabancedisa ekwaziseni ngemikhuhlane ekhona njalo lokuncedisa ukwazisa lezindlela zokuyelapha leyo mkhuhlane

Bajabulile abezempilakahle bayahlabela bayagiya bahlabela begqugquzela uzulu ukuthi ejabulele ukuziphatha kahle kuhle ukuhlala sivikelekile emikhuhlaneni

Izihlahla eziluhlaza tshoko, ezitshengisela ukuthi lapho ezikhona kuvundile njoba sizibona. Izihlahla lezi ziyanceda njalo ezinye futhi ziyanceda emithini lebhakane elitshengisela ukuthi lapho kulesibhedlela eduze.

Sebekhona abantu abangomama abathandanayo bona bodwa uthola bejabula behlekelela nxa bethe bathola ithuba lokucabulana lokhu kwenza bethokoze.

UDokotela labo mongikazi baqakathekile kakhulu emphakathini ngoba benelisa ukunakekela izingane kuloba ngezisanda kuzwala baziphe usizo oluphelelisileyo ezizaluphilisa.

Omama bayakhuthazwa ukuphatha kuhle abantwana. Umntwana omncane kufanele edle ukudla okuhlanzekileyo. Enathe njalo amanzi ahlanzekileyo,. Ageziswe.

Bahle amantombazana agezile, kukhanya agqoke kahle, okutshengisa ukuthi sebekhulile, sebelungele ithuba lokuthi babengomama, babelezingane ilizwe likhule.

Imikhankaso iqakathekile emphakathini ngoba iyenelisa ukwazisa abantu ngemikhuhlane esikhona njalo iyenelisa ukwazisa abantu indlela zokuvimba leyo mikhuhlane esikhona.

Imikhankaso iqakathekile emphakathini . Njalo abantu emphakathini kumele bahambele leyo mkhankaso .Ngoba iyancedisa ukwazisa abantu ngemikhuhlane esikhona njalo langezi ndlela zokuvimba leyo mikhuhlane .

Omama bengaba labantwana bayajabula empilweni zabo. Bayabe sebethole abangane abazahleka labo, bebuya njalo bebachithe isizungu. Kuyajabulisa ukuba lomntwana.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo bahambele ngemizi yabantu ukuzela ukuthi abantu bathole umsizo njalo bancediseke ngemithi esikhona langezindlela zokubulala leyo mkhuhlane.

Omama abangamunyisiyo nxa lifuna ukuzivikela ukuthola abantwana lingabakhangelelanga, khuthalani ukunatha amaphilisi lingayeqi amalanga.

Lapha sibona abezimpilo bebuthene, beyenza umkhankaso wokuzama ukutshela abantu ngemikhuhlane ehlasela abantu abangomama.

Ukufunda ngezempilo kuqakathekile ngoba ungenelisa ukufunda izindlela zokuvimba umkhuhlane ukuthi ungangeni emzimbeni wakho njalo wenelise ngokufunda ngezindlela zokuthola usizo ngalowo mkhuhlane.

Kukhona umkhankaso okhangela ukukhula kuhle kwabesifazane ,amankazana kanye labomama ,bakhangelwe ukuthi bakhule kahle ukuze bayenelise ukuba lengane nxa bangakhula.

Lapha siyabona umuntu onabileyo phezu kwecansi, kukhanya uyaziyelula umzimba. Lokhu kuyancedisa ukuthi umzimba uhlale uqinile njalo umelane loba yiziphi izitha ezikuhlaselayo ngaphakathi.

Nxa kuyiwa dlalwa imidlalo etshiyeneyo kumele kube khona obalolwazi lwefirst aid ukwenzela ukuthi nxa elimala umdlali enelise ukumsiza engakathwalelwa esibhedlela.

nxa usenza imidlalo etshiyeneyo iyaqeda amanzi emzimbeni ngoba uginqa nsukuzonke kwenze kube yinjwayelo ukunatha amanzi isikhathi sonke natha amanzi amanengi nxa usanda kugijima

Kuqakathekile ukuthi sigqoke impahla eziqinileyo njalo ezigudumalayo ukuze sivikeleke emumweni etshiyeneyo esihlaselayo emkhathini njalo ukuze singalimali lapho esiphila khona.

Sebekuthanda ukuzelula abesifazane ikakhulu laba abantwana. Bayabe befuna ukuba lezisu ezincane ezingakhanyiyo kanye lemizimba eba muhle.

Kuqakathekile ukuhlala uzivoxavoxa nxa ungumuntu wesilisa. Kulezi insuku abantu akusakhethi labesifazane sebekwenza. Lokhu kwenza umzimba wakho uhlale uqinile njalo uvukelekile emikhuhlaneni.

Kuqakathekile ukuthi nxa usenza imidlalo etshiyatshiyeneyo. Uphila ngayo. Kumele uhambe kwabezempilo ukwenzela ukuthi uyehlolisisa ngomzimba wakho, njalo bakuphe imithi engaqinisa amasotsha omzimba wakho..

Lapha siyabona esandleni senxele imithi eyehluke hlukeneyo njalo nxa sisiya kwesokudla emnyango kulomfanekiso njalo phezulu siyabona ibhakane elitshengisela ukuthi umnikazi wesibhedlela ngubani.

Lapha siyabona. Yintombazana ekhuluma lodokotela kumabonakude. Icela uncedo ngezempilo, njalo isenza lokho udokotela akukhulumayo.

Ezinsukwini zanamhlanje sokulezindlela ezitshiyeneyo zokuxhumana labezempilo njengokuxhumana labezempilo umakhalekhukhwini wena ukhatshana ungabonani labo. Lokhu kuyancedisa sazi ukuthi sihlaselwe nguyuni njalo sithole usizo kwabezempilo.

Kuqakathekile ukuthi sinakekele imithi yesintu njalo siyilondoloze ngesineke ihlale iluhlaza ngoba imithi le iyasincedisa. Inengi layo iyanathwa eminye siyidlela ekudleni esikudlayo. Imithi le iyasincedisa ukwelapha izifo ezinengi.

Ukulondoloza imithi yesintu kuqakathekile ngoba imithi leyi iyasincedisa empilweni zethu njalo iyelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Inengi lemithi leyi iyanathwa eminye iyadliwa ekudleni esikudlayo.

Kuqakathekile ukuthi imithi yesintu ilinywe endaweni ezivundileyo njalo ithelelwe kuhle ukwenzela ukuthi ihlale ivundile njalo ihlale iluhlaza ngoba nxa umuntu esehlaselwe ngumkhuhlane ufuna into epheleleyo.

Emphakathini kumele izakhamizi zigqugquzele njalo zifundiswe ngezindlela zokulondoloza imithi yesintu ukwenzela ukuthi imithi leyi ihlale isikhathi eside.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafundiswe ngezindlela zokulondoloza imithi yesintu ngoba kuqakathekile ukuthi ilondolozwe imithi leyi njalo kumele bafundiswe ngezindlela ezilungileyo zokuyisebenzisa imithi leyi.

Lapha siyabona isihlahlakazana esisetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo. Sikhanya siluhlaza njalo sihlume silamahlamvu aluhlaza okutshengisela ukuthi lapha esikhona sigcwele amanzi.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafunde indlela zokulondoloza imithi yesintu ngoba iyalapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo imithi le kufanele isetshenziswe ngendlela okufuze isebenze ngayo ukuze ingalimazi umuntu.

Ukwenelisa ukufunda ngezindlela zokusebenzisa imithi yesiNtu kuqakathekile ukwenzela ukuthi iloba usele uwedwa wenelise ukusebenzisa umuthi wesiNtu nxa ulohlupho.

Ezinye izihlahla zinhle, uyathola zihlanyeliwe zagqagqela umuzi ucabange ukuthi ziyimiceciso kanti hatshi ngumuthi omkhulu. Zikhona izihlahla ezilaphayo kusebenza amahlamvu kumbe impande zazo.

Asinqobeni indlala, asiphakameni sonke silime. Ukulima kuqakathekile ngoba nanku izulu liyana, singalima akukho ozalamba.

Ukusebenzisa imithi yesintu kuqakathekile ngoba imithi leyo iyaziwa njalo itholakala lula njalo imithi leyo iyancedisa ukubulala imikhuhlane etshiye tshiyeneyo ehlasela imizimba yethu.

Kuqakathekile ukuthi lomphakathi ubambane ekulondolezeni izihlahlakazana sesintu esiyizo ezisinika imithi yesintu eyelaphayo izifo ezitshineyo njalo imithi le ilula ukutholakala emphakathini yethu.

Sekujabula thina abathanda itiye isihlahla secena sebesisebenzisa njalo ekwenzela amahlamvu awethiye ayenza itiye emnandi.

Kuqakathekile ukuthi lasemavinkilini imithi yesintu ithengiswe, ngoba imithi leyi iyancedisa ukwelapha imikhuhlane eminengi ehlasela imizimba yethu. Njalo imithi leyi kumele ilondolozwe ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside.

Kuqakathekile ukuthi ngasezindlini okuthengiswa khona imithi etshiyetshiyeneyo kutholakale imithi yesintu lakho ithengiswa ukwenzela ukuthi abantu benelise ukukhetha imithi abayabe befuna ukuyisebenzisa.

Ukulondoloza imithi yesintu kumbe izihlahlakazana zesintu ezikhulayo kuqakathekile ngoba ezinye ziyasetshenziswa ngaphambilini ukunathwa ukwenzela ukuthi zelaphe umkhuhlane obambe isigulane.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafundiswe ngezindlela zokusebenzisa mithi yesintu, ngoba kuleminye imithi enathwayo. Kuleminye egcotshwayo. Kuleminye esiyidla ekudleni esikudlayo.

Amaphilisi ayimihlobo etshiyeneyo, akhona amaphilisi aluhlaza, lawa amaphilisi ungawabona uyathi enziwe ngezihlahla aluhlaza tshoko, ayelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Siyabonga impuchuko esikhona elizweni. Sesilima kalula ,sezikhona inqola zomlilo ezilimayo, thina okwethu yikulandela sihlanyela.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu emphakathini njalo abantu abahlala emphakathini kumele bayinike unanzo olukhulu njalo bayisebenzise ngesineke njalo bayilondoloze ukwenzela ukuthi ingatshabalali lapho eyabe ikhona

Kuqakathekile ukuthi abantu ngasemakhaya bancediseke ngezindlela zokusebenzisa imithi yesintu ukwenzela ukuthi iyelaphe imikhuhlane kuhle njalo kuqakathekile ukuthi imithieyi ilondolozwe kuhle njalo.

Imithi yesintu ebesinatha iyimgxozo izimpande kumbe amaxolo isigaywa ilungiswe ifakwe emabhodleleni uyathola amanye amabhodlela emhlophe elempala eyipink uthole amanye eyimibala etshiyiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi umphakathi ubambane ekulondolozeni imithi etshiye tshiyeneyo yesintu esemagangeni kumbe ngaphi ngoba kuyancedisa abantu ukuthi bathole uncedo masinyane bengaka gijimeli ezibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bazi ngemithi yesintu, njalo bazi indlela zokulondoloza imithi yesintu. Ngoba imithi yesintu iqakathekile njalo imithi leyi iyagcina amasiko awabantu emphakathini.

Kuqakathekile ukuthi abantu bazi ngemithi etshiye tshiyeneyo eyesintu ukuze ukuthi nxa sebevelelwe luhlupho bengatshoni bedinga imali ezinengi zokuyadinga imithi ephezulu kodwa besebenzise imithi yesintu elula ukutholakala.

Izihlahlakazana ezincane kumele ziqakathekiswe ngoba ezinengi zakhona ziyasipha imithi enathwayo njalo eyinye iyadliwa ekudleni. Imithi iyancedisa ukubulala loba yiphi imikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abantu emavinkilini baqalise ukuthengisa imithi yesintu ngoba iyancedisa njalo kumele ibe lula ukutholakala ukuze umuntu nxa esehlaselwe ngumkhuhlane athole usizo masinyane.

Emphakathini womuntu kumele kugqugquzelwe ukuthi abantu balondoloze imithi yesintu ngoba iyancedisa njalo intengo yayo itshiphile kulaleyo esiyithola ezindlini okuthengiswa khona imithi.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bagqugquzele njalo bazise ngezindlela zokulondoloza imithi yesintu ngoba imithi yesintu iyancedisa ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo esihlaselayo emphakathini.

Kulezihlahla ezincane ezimila duze lezindlu. Izihlahla lezi singathi zicecisile, kodwa kwabalolwazi lazo zingumuthi omkhulu, ziyelapha. Bengabe besebenzisa amahlamvu kumbe amaluba ukwelapha imikhuhlane ethile.

Lapha sibona isivande okukhanya ingathi kuke kwalinywa amabele njalo ngemva siyabona izihlahlakazana eziluhlaza ezezithelo ezitshiyetshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bazifundisi izindlela zolulondoloza imithi. Ngoba imithi yesintu ingalondolozwa kuhle iyabancedisa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo ezingabahlasela emphakathini njalo iyenelisa ukuthi iyelaphe loba yiwuphi umkhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bagququzelwe ngezindlela zokulondoloza imithi yesintu ngoba iyasingcedisa ezindleleni esihamba kizo ukwenzela ukuthi loba umuntu esehlaselwe ngumkhuhlane athole usizo masinyane

Nansi ikhabitshi ehlumayo, iyakhanya ngamahlamvu aluhlaza. Isahluma ayikabi likhanda eliyisigaqa.

Ukulondoloza imithi yesintu etshiyetshiyeneyo esiyithola ezigangeni kuqakathekile ngoba, imithi leyi siyithola kalula, yikho kumele siyilondoloze ukuze ihlale isikhathi eside njalo ukuze ibelusizo phambili.

Isihlahla sepopo siqakathekile. Siyasinika isithelo esisidlayo. Sisivikele emkhuhlaneni. Sibuye njalo sisebenzise amahlamvu aso. Siyawagiga, siwachole sifake esilondeni. Ayelapha amahlamvu lawa. Kuthi impande zakhona, lazo ziyelapha izinyo elibuhlungu.

Izihlahlakazana esizithola emphakathini wethu kumele zilondolozwe njalo zihlale ziluhlaza ngoba lapho sezifanele zisetshenziswe kumele zitholakale zivundile ziluhlaza ukwenzela ukuthi ziphilise umuntu ohluphekileyo.

Zikhona izibungwana ezidla amahlamvu ezihlahla. Uyathola amanye amahlamvu eselezikhala phakathi okutshengisa ukuthi asedliwe yizibungu lezi.

Ukufunda indlela zokusebenzisa imithi yesintu kuqakathekile njalo lokufunda indlela zokulondoloza imithi yesintu kuqakathekile ngoba umuntu uwenelisa ukuthi yiloba esele eyedwa asebenzise leyo mithi ngokupheleleyo.

Kuqakathekile ukuthi sazi ngemithi yesintu njalo sazi lokuthi isetshenziswa njani .Ngoba imithi yesintu kuleminye enathwayo njalo kuleyinye esiyifaka ekudleni kwethu .Njalo kuqakathekile ukuthi imithi leyo sizilondoloze emphakathini .

Siyabona isihlahlakazana esihlanyelwe eceleni kwendonga, eseceleni kwesango. Isihlahlakazana lesi diluhlaza. Kukhanya lapha esikhona kumanzi.

Kuqakathekile ukuthi abantu émphakathini bagqugquzele izindlela zokulondoloza imithi yesintu ngoba imithi yesintu iyancedisa ukulapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ehlasela abantu emphakathini.

Bayakhuthazwa abantu ukulima izihlahla. Indawo eligceke kayisavunyelwa, ngoba iyagugudeka. Kutholakale sekulemigelo emikhulu. Ngakho kasilimeni izihlahla indawo yonke ukuze amanzi angadluli khonalapho ethwele inhlabathi.

Izihlahla ziqakathekile, ziyasinika umoya esiwuphefumulayo. Ziqakathekile njalo izihlahla kanye lotshani, kungakhula kunabe, umoya nxa ubetha, awuphephuli inhlabathi elapho.

Ikhona imikhuhlane enjengemvukuzane, elimaza inyawo. Engelaphekiyo ezibhedlela. Bakhona abakwaziiyo ukuyilapha ngemithi yesintu. Bayathatha bechole amahlamvu. Bekusike ngereza, sebefaka umuth lowana uyebulala isibungu lesi.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafundiswe kuhle ngezindlela zokulondoloza imithi yesintu njalo bafundiswe ngezindlela zokusebenzisa imithi le ukwenzela ukuthi ingasebenzisi, njalo ngokuyilondoloza, ayisoze itshabalale.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe izindlela zokusebenzisa imithi yesintu ukuze ingabalimazi, njengokuthi eminye iyasetshenziswa ukunatha, eminye iyasetshenziswa ukudla ekudleni abakudlayo.

Lapha syabona izihlala ezitshiyetshiyeneyo ezisinika umthunzi njalo ezinye ziyasinika inkuni ezinye futhi ziyasincedisa ngoba silakho ukuthola imithi esincedisayo kumikhuhlane etshiyeneyo

Kuqakathekile ukuthi imithi yesintu ilondolozwe njalo kumele abantu emphakathini bahlalise izihlahla zesintu ziluhlaza tshoko ukwenzela ukuthi nxa sokumele zisebenze zitholakale ziphilile.

Imithi yesintu iqakathekile njalo abantu kumele bayilondoloze ngesihle njalo kumele ihlale iluhlaza. Kuqakathekile futhi ukuthi abantu basebenzise imithi leyi ngendlela okumele isetshenzise ngayo ukwenzela ukuthi bangalimali.

Imithi yesintu emphakathini iqakathekile njalo kumele inakekelwe ngokupheleleyo ihlale ithelelwa ngokupheleleyo ukwenzela ukuthi abantu bathole usizo masinyane bengakagijimeli ezibhedlela.

Izihlahlakazana zesintu kumele zihlale ziluhlaza njalo zihlale lapho okuvunde khona ukwenzela abantu nxa bedinga usizo baluthole luphila njalo baluthole luphelelisiwe

Imvelo inhle. Ungaphuma endlini ungene igusu utshaywe ngumoya nje, uyezwa ubethwa ngumoya ukhohlwa indubo zakho. Asiyilondolozeni imvelo ungathi ma ungena ehlathini, ucabange ukugeca isihlahla kuphela.

Izindlu ezinengi ziduze legusu eleneleyo. Kulengozi yokuhlangana kezinanakazana ezinjengenyoka. Asiboneni ukuthi eduze lezindlu zethu, siyacenta. Kungaminyani.

Kuqakathekile ukuthi abantu benelise ukusebenzisa imithi yesintu etshiyeneyo, njalo bazi ukuthi imithi leyi isetshenziswa njani ngoba kuleminye imithi esiyinathayo eyinye njalo siyifaka ekudleni esikudlayo.

kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bagqugquzelwe ngezindlela zokulondoloza imithi yesintu ngoba imithi yesintu iyancedisa ukuthi abantu basizeke emikhuhlaneni etshiyeneyo engaba hlasela njalo iqakathekile emphakathini